Otuna omahala gomavululukilo mono omuntu hayi e ta futu oshimaliwa e tayi mehala moka a kavululukwe po ohamu adhika ombete nomalapi taga monika nawa, ohamu kala wo muna iikunwa niikulya.

Otuna omahala ngono haga adhika iinamwenyo ano omahala ngoka ga gamenwa ngaashi Etosha. Ohamu adhika iinamwenyo yomaludhi ngaashi oondjamba, oonduli, oongolo, uumenye nayilwe.

Momalundu ohatu adhamo omiti. Komiti hoka ohatu monoko uudhila. Omiti odhili odho omizile nomagumbo guudhila. Uudhila oha wu tungile iihaandhila yawo komiti hoka.

Oondjuhwa oyo oludhi lwiikwamawawa ndoka lwasimana. Oondjuhwa ohadhi tekulwa nelalakano lyoku vala omayi galandithwepo nenge dhikoke dhilandithwepo onyama, nenge dhilandithwepo dhina omwenyo.

Ongolo oyo oshinamwenyo shoka shasimana . Oshinamwenyo shika moshilongo shetu ohashi adhika momahala ngoka ga gamenwa ngaashi metosha. Oshinamwenyo shino ohashi hili aataleli sho oshina onyama ombwanawa ndjoka hayi liwa.

Aantu ohaya kunu iikunomwa yawo momikweyo ya landulathana, opo ya vule oku yi tekela nuupu. Oha ye yi kunu muupoto mono ya tula mo evi nuuhoho etaya kala ta ye yi tekele.

Omamanya ogeli ga simana. Omamanya ogo oonzo dhopaushitwe ndhoka hadhi nana aatalelipo. Opena omamanya gamwe goondundu ngoka omakumithi. Omamanya ngano ohaga eta aatalelipo.

Otuna omaludhi ogendji guudhila, mono tu na okadhila hono ha ku tiwa ehwiyu. Okadhila ha, aawambo yena omipopyo odhindji kombinga yo ka dhila haka, gamwe omawanawa na gamwe omawinayi.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu, nopevi lyoondundu ohapu monika omilonga dhina omeya, dhono haku tiwa oopompolonga.

Aanafaalama ohaya tekula oondjuhwa dhoka handhi kala miikuku. Miikuku muka ohaye dhipelemo omeya opo dhikoke. Oondjuhwa dhika ohadhi vala omayi ngoka haga liwa nenge galandithwepo.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohatu adhako oondundu, ano kiitopolwa hoka kwanika ombuga. Ohaku monika wo nuumeno uushona ngaashi omano.

Aantu ngele yeli moondhila monbanda, ohaya kala yena omathano taya thaaneke pevi piilando. Omathano ngono ohaga kala taga ulike ehala enene, go ohaga kala ga yela nawa.

Aantu ohaya tekula oohi ndhoka haye dhi tula muundama moka muna omeya. Muundama muno ohaye dhi tulile mo iikulya opo dhi koke dhi vule okuliwa po nenge dhimwe ye dhi landithe po.

Omiti odhili dha simana, onkene odha pumbwa oku kalekwapo. Ano oto londodhwa kutya uuna to tete po omuti gumwe kambadhala wutsike omukwawo opo wukeelele embugalo.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Kombanda yoondundu huka ohaku monika wo kwa mena uumeno uushona ngaashi omano. Kiitopolwa huka ihaku mono omata gomvula ga gwana.

Omeya ogeli ga simana. Aantu momeya ohaya tula mo oohi nelalakano lyoku dhitekula. Ohaya kala taye dhipele mo iikulya. Nongele dha koko ohaya kutha oonete yeke dhiyule mo ya vule okudhilya po nenge dhilwe yedhi landithe po.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku adhika ehala ndyoka hakutiwa ombuga, kehala hoka ohaku monika woo noondundu dhili handiya, ohaku mene iimeno yomakota omanene opo yivule okupiungula omeya momakota gawo oshoka kiitopolwa hoka omeya ohaga monika kohulo yomunwe.

Mongashi ngeyi, aanafalama yiikunino ihaya longo we nuudhigu oku yelekanitha methimbo lyonale. Okwa ndulukwa omashina ngoka haga longo po iilonga mbyoka kwali haya longo komake.

Aantu ohaya kwata nawa omeya oshoka ogeli ga simana. Ohaye ga pungula miiyaha opo ya vule oku ke ga longitha.

Kefuta ohaku adhika iinamwenyo ya yooloka. Mefuta iha mu adhika owala oohi, ihe oha mu adhika oombwa dhomomeya. Ombwa yomomeya osho oshinamwenyo shi li sha simana, molwa oshipa sha yo shoka sha simana hashi longithwa iilonga oyindji unene oku keelela oombepo dha nyata.

Eshito ewanawa, oshilongo shetu osho shimwe shomiilongo mbyoka shina eshito ewanawa lyo ekumithi, shono hashi nana aatalelipo. Omahala ogendji moshilongo shetu ohaga nana aatalelipo. Ohaye ya moshilongo shetu etaa futu.

Mongashingeyi okwa ndulukwa omukalo omupe goku kuna iimeno ano iimeno tayi kunwa owala momashina. Ohayi kala tayi tekelwa yili momashina moka sigo tayi koko etayi tulako iiyimati.

Aantu ohaya pungula omeya moondama . Uundama mboka haya fulu ku yoyene. Muundama muka ohaya tulamo oohi nelalakano lyoku dhi tekula . Ohaya kala tayedhi tulilemo iikulya sigo tadhi koko.

Moshilongo shetu omuna iinamwenyo ya yooloka otuna iinamwenyo mbyoka ha adha komah hoka kuna oondundu iinamwenyo mbika ohayi nana aataleli.

Aanafaalama ohaya tekula oohi mono haya kongo uundama ee taya tulamo omeya. Muundama muno shampa ya tulamo omeya ohaya tulamo oohi, taya kala taye dhipelemo iikulya dhikoke yavule yedhi lyepo nenge yedhi landithepo yiimonene iisimpo.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondeyina. Koondeyina hoka yamwe oha yati oondundu mpoka puna evi lyapepelwapo kombepo lyandumbala. Ano aatalelipo oha yayi niitukutuku yawo kehala hoka yakatale eshito.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohatu adha ko oondundu. Oondundu odhili onzo yopaushitwe ndjoka ya simana. Ohadhi nana aataaleli mboka haya etelele iimaliwa ngele taye ya moshilongo.

Aantu ohaya ka kwata oohi. Oohi odhi li dha simana oshoka oohi odhina uundjolowele momalutu getu uuna tatu dhi li. Oohi woo ngele twe dhi kwata odhindji ohatu vulu oku ke dhi landitha po twi ilikolele iiyemo.

Oohi odhili omaludhi nomaludhi. Opuna oohi dhoka hadhi kala momeya ngoka omambulawu ano oohi dhina omalwala gamwe omatiligane, gamwe omatokele ohadhi liwa dho odhili dhasimana dhina iitungithi momaluntu getu.

Aanafalama oya kongo po omukalo go ku longa nenge go ku tekula oohi, ano mono haya fulu uundama e taya tula mo omeya. Ta ya kala taya tekulile mo oohi dhawo, taye dhi pele mo iikulya nongele dha koko ohaya kutha oonete, ya kedhi yuule mo.

Aanafalama ohaya pungula omeya moondama opo ya vule okutulamo oohi dhawo, nenge omeya ngano ye ga longithe okutekela iimeno, nenge ye ga longithe momagumbo gawo ngaashi okunwa nosho tuu.

MoNamibia otuna mo efuta, mefuta muno ohatu adha mo oohi omaludhi noma ludhi oohi ndhino ohadhi liwa dhina iitungithi komalutu getu. Oohi ndhino ohadhi nana aataleli.

Mongaashingeyi aanafaalama yiikunino ihaya longowe nuudhigu. Okwa ndulukwa omashina ngoka gapingenapo iilonga yokoonyala . Momashina ngoka ohamu kunwa iimeno tayi kala nokukoka yili momashina ngoka sigo tayi teywa.

Aanafaalama oyena omukalo ngoka haya longitha oku tekela iikunino yawo, ohaya kutha ominino ndhoka dhe enda miikunino yawo, ominino ndhika odhina oombululu, ndhono hadhi shashamine omeya piikunino nenge piimeno yawo.

Mongaashingeyi aanafaalama iha longo we nuudhigu. Okwa ndulukwa okashina hoka ha ka elekanitha omavi uuna ta ya longekidha omavi miikuninino yawo, ya hala okukuna.

Shimbungu Shimbungu osho oshinamwenyo shoka tashi adhika momahala ga gamenwa nenge momakuti. Oshinamwenyo shika ohashi li onyama. Osha nika wo oshiponga kaantu nokiinamwenyo.

Aantu ohaya tekula oohi moondama mono haya kala ta yedhi pelemo iikulya . Oshikulya shimwe sha simana koohi owo uuhoho woondjuhwa ,ano ohaya tula iikuku yoondjuhwa yili pombanda dhoondama ndhoka opo uuhoho woondjuhwa wu gwile momeya wo wuliwe koohi.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu, pevi lyoondundu ohapu monika iimeno yamenapo mbyoka ngashi omano. Ohapu adhikwawo iiyamakuti ngashi oonduli, oonduli odhina othingo onde hadhi lalele omafo pombanda yomiti.

Oondjuhwa odhili dhasimana opena omaludhi geli gaali goondjuhwa. Mpono pena oonkadhindjuhwa ndjoka hayi vala, po opena shikondombolo nenge ondjuhwa yekondombolo ndjoka hayi londo onkadhindjuhwa.

Omeya ogo omwenyo, nonkene oga pumbwa oku kwatwa nawa. Ano aantu ohaya pungula omeya muumbaali. Omeya ngano ohaye ga longitha iilonga oyindji ngaashi okunuwa kiinamwenyo okulongitha momagumbo nosho tuu.

Aatalelipo oha ya zi kiilongo ya yooloka ta yeya okutala iiyamakuti moshilongo shetu uuna taya falwa mokuti ya katale iiyamakuti oha ya falwa ye li miitukutuku kushipalekwe kutya oya gamenwa.

Aantu ohaya kwata oohi ndhono haya kala taya tekula moondama. Oohi ndhika ohaye kedhi lya po dhimwe wo ohaye kedhi landitha po yi imonene mo iisimpo. Oohi ndhika odho ndhoka dhoshiwambo.

Omeya oga simana, omeya ogo omwenyo, ano aantu ohaya pungula omeya moondama moka. Ohaya tula mo oohi nelalakano okudhi tekula, ohaye dhi tulile mo iikulya opo dhi koke nongele dha koko ohaye kedhi yuula mo yedhi lye po nenge yedhi landithe po.

Moshilongo shetu omuna omakuti ngoka gagamenwa. Momakuti muka otwaadha mo iinamwenyo mbyoka yagamenwa ngaashi oompanda . Ompanda oyo oshinamwenyo shasimana oshoka oshi na eyego hadhi longo iilonga yasimana. Oyina onyama ndjoka hayi liwa.

Aanafaalama yiikuninono oyeli haya longitha omukalo ngoka omuwanawa oku tekela iikunino yawo .omukalo dho minino ndhoka dha andjakanekwa miikunino yawo . Ominino ndhika odha tsuwa uumbululu mbono hawu matuka omeya gu ukilila piimeno

Otu na koshitopolwa shimwe ano koshitopolwa shErongo hono ku na omeya gefuta ga tsakanena nevi ndoka lyoondundu. Shino oshi li sha pumba muuyuni naantu ohaya zi kiilongo ta ye ya oku tala.

Omuthigululwakalo gaAwambo oguli gwa simana nonkene ogwa pumbwa okukalekwa po. Omuthigululwakalo gwetu gwaAawambo otuna mo omuzalo goshiwambo mono oomeme haya zala oondhelela niikayiwa noootate haya zala oohema nomagala.

Oohi odhi li pomaludhi ogendji, opena oohi ndhoka dhina omalwaala omashunga, oohi ndhino ohadhi liwa, ohadhi kala momeya.

Kiitopolwa yilwe yoshilingo ohakumonika omahala ngoka hanganana ataleli, omahala ngono ngena ondundu, ano aantu ohayiko yeli miitukukuku yakatale uushitwe nkene wuli wo opala.

Momagumbo go mondolopa ohatu adha omahala ngono gi kalekelwa haku tiwa ookombitha momahala mpaka ohatu adhapo iikulya yomaludhi gayoloka ngaashi omandjembele , omayapula na yilwe oyindji.

Onyanga oshikwamboga shasimana, oshi li pamaludhi gaali dhimwe oontiligane dhimwe oontokele. Oonyanga oontiligane odha pumba mo moshilongo shetu. Onyanga oyina uundjolowele molutu, oshoka ohayi panga eshikisha osho wo omukolo.

Omambakumbaku oge li gasimana, mongaashingeyi aantu iilonga mbyoka kwali haya longo komake oya pingenwapo komambakumbaku, ngoka haga endelele nohaga pulula oshilwa oshinine methimbo ehupi.

Aantu ohaya tekula oohi mono haya tula omeya muundama. Oohi ndhino ohaya kala taye dhi tutilemo iikulya opo dhikoke yavule okudhi lyapo nenge dhimwe dhilandithwe po yi imonemo iisimpo.

Mongaashingeyi opu na omukalo ngoka omupe gokukuna iimeno. Iimeno tayi kunwa owala momashina tayi kala tayi tekelwa yi li momashina moka sigo tayi koko etayi tewa.

Aanafalama mongashingeyi iha ya longo we nuudhigu, iilonga mbyoka kwali haya longo komake oya pingenwa po komashina ano ngono taga pulula, taga teya go ta ga yungula.

Ohi ndjoka yenkende oyo ohi yimwe yasimana unene momuthigululwakalo gwetu gwAawambo, oshoka ohi ndjika oyo hatu mono momadhiya getu miishana nomoondama.

Aantu ohaya pungula omeya muundama. Kombanda yuundama hoka ohaya tula ko uunete, opo ya keelele iiyagaya, kaayi gwile momeya, mbyoka tayi vulu oku kala ya nika uuzigo yi dhipage oohi.

Onduli Onduli oyo oshinamwanyo sha simana hashi adhika momahala ngoka ga gamenwa ngaashi mEtosha. Oshinamwenyo shika oshina eshito ekumithi, oshina oongolo oonde, nuuna to adha tashi nu, ohashi tonyo oongolo dhasho nothing tayi yaalele momeya yinwe.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku adhika oondundu. Koondundu huka ohaku monika omamanya gamwe omanene gamwe omashona, aantu ohaya vulu oku kutha oopayinda ya shangeko komamanya huka opo ya dhidhilike mpoka ya tamekela oku enda.

Omeya oga simana keshito alihe. Shiyenga shaNangombe ngele ega dhe pevi omadhiya ohaga kala guudha. Aantu ohaya kutha oonete opo ya ka kwete oohi. Ohadhi vulu okulandithwa nenge aantu yalye naanegumbo lyawo. Oohi odhina uundjolowele kolutu.

Moondoolopa ohatu adha mo omahala ogendji ga yooloka. Ohatu adha mo omahala ngono gomavululukwe po, mono omuntu haka kutha oshipundi eta kutumba, eta landa iikulya ye nenge iikunwa ye.

Aanafalama oya kongo omukalo ngono haya longitha okutekela iikunino yawo. Omukalo gwominino ndhoka dhaandjakanekwa miikunino yawo.

Koombuga oko wo hoka haku monika noondundu ohaku monika wo niinamwenyo yomaludhi ga yooloka ngaashi uumenye. Uumenye ohawu li omwiidhi, owuna onyama hawu liwa ashike inawu nika oshiponga.

Aantu mongashingeyi kehe gumwe okwi ipyakidhila noku konga omukalo nkene ena oku imonena she shomondjato, mono aantu yamwe haya kunu iimeno muupoto wuu nayilona ya vule okuwu landitha kwaamboka ya hala oku ka tsika iimeno.

Aantu ohaa pungula omeya moondama opo yavule okugalongitha, omeya ngano ohaga longitha nge okulongitha momagumbo nenge okutekela iikunino.

Aanafaalama yiikunino, ohaya longekidha evi lyawo nawa, opo ya vule oku kuna mo iimeno yawo. Ohaya tula mo uuti, opo ya ndhindilike kutya mpano oya kunapo shike nashike.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika efuta ndoka lyatsakanena pamwe noondundu, shika ohashi nana aataleli okuza kiilongo niilongo tayeya okutala nkene efuta lyatsakanena pamwe noondundu.

Kiilando ohatu adhako omatungo gomakuma, galondathana ano ohaku monika woo niimeno mbyoka yaziza, hayi monikitha ehala nawa.

Omeya ogeli ga simana nonkene oga pumbwa oku kwatwa nawa. Ano omeya oga pumbwa oku kalekwa po, inaga pumbwa oku dhanenwa nande, oshoka oho omwenyo. Ohaga tekele iimeno yetu, taga nuwa kiinamwenyo, go ohaga tekele iikunwa yetu.

Miitopolwa yilwe yoshilongo ohamu monika oondundu. Koondundu ohaku monika omamanya geli miitandu gamwe omanene gamwe omashona. Omamanya ngoka oga tanduka komvula sho tayi loko nenge sho iinamwenyo tayi ende ko koondundu hoka.

Aanafalama ohaya munu oondjuhwa ndhono haye dhitula miikuku nokudhi pelamo omeya niikulya dhikoke, dhivule okuvala omayi ye galandithepo, oshowo yalandithe onyama yiimonene iisimpo.

Aanafaalama ohaa keelele iikunomwa yawo koonte dhetango dha pitilila, ndhoka hadhi yonagula pi iikunomwa yawo, ano ohaya longitha omukalo goonete, ndhoka dha dhingilila iikunomwa yawo opo ya gamene iikunomwa yawo koonte dhetango dha pitilila.

Aantu ohaya tula omeya moondama. Omeya ngano ohaye ga tula mo nelalakano ngele olyo kulongitha miikuninoyawo nenge momagumbo, yamwe momeya moka ohaya tula mo oohi.

Mongaashingeyi aanafaalama ihaya longo we nuudhigu, okwa ndulukwa omashina ngoka haga longo iilonga ya yooloka, ngoka haga longithwa miikunino. Omashina ngaka oga pingene po iilonga yokoonyala.

Oshilongo kaashina omuthigululwakalo oshafa owala omuntu atumba olweendo ashike kalushiwike mpoka lwa u ka. Ano momuthigululwakalo gwetu gwAawambo otuna omuzalo gwetu goomeme osho wo gootate. Oomeme ohaya zala oondhelela nomagwe moothingo niikayiwa komitse, omanga ootate haya zala oohema ya hondjwa moshiyata shondhelela nomagala komitse.

Endombo. Edombo osho oshimeno shoka shili sha simana. Oshimeno shika ihashi tila omutenya, nolundji ohashi adhika momahala moka ihamu mono omeya ga gwana, oshoka oshina omafo omanene ngoka haga pumbwa omeya, nomidhi dhaya muule dhoka hadhi ka konga omeya kohi yevi kokule.

Mongashingeyi aanafalama ihaya longo we nuudhigu. Okuna omashina ngoka haku tiwa omambakumbaku, ngoka ga longwa ko haga longithwa kutya okupulula, okukuna, okuteya nosho tuu.

Aatalelipo oye hole okukala yeli pooha dhoondjila mpoka yena iipundi yawo niinima yawo yokunwa. Ohaya kala woo yenapo esiga taya yotha onyama yawo elalakano okudhengwa ashike kombepo ombwanawa noku iyuvitha nawa.

Opu na omahala ngoka gomavululukilo mono hamu adhika iikulya ano oolya ndhoka tadhi tokola elaka. Omu na iipundi niitaafula, omuntu oha yi mo eta ka kuutumba piitaafula mpoka eta pewa iikulya.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo oko hoka ha twaadha oondundu ,oondundu dhimwe ohadhi kala oonene dhimwe ooshona, ohatu adhako iimeno mbyoka yamenako, kiitopolwa hoka ihaku mono omata gomvula gagwana.

Efuta olyo oshinima shoka sha kwatakanitha iilongo kumwe. Moshilongo shetu Namibia ohamu adhika efuta. Mefuta muka ohamu adhika iinima oyindji ngaashi oohi, oombwa dho momeya nayilwe.

Oku na omaludhi ogendji goohi, moka tu na oluhi ndoka lwohi yOshiwambo. Ohi yOshiwambo ohi yimwe ombwanawa yi na onyama ontoye yo iyi na wo uukolele komalutu getu.

Momalundu oka mu monika iinamwenyo ya yooloka, hoka ha ku monika wo nuudhila. Uudhila oha wu opalekittha eshito. Oha wu gandja natango onyama ontoye ndjoka ha yi liwa. Nuuna omuntu ewu dhipaga owundji, oha vulu oku ke wu landithapo. Ashike owa pumbwa oku kalekwapo.

Aanamapya nenge nditye aanafaalama ohaa kala yena iikunino yawo moka yakuna iimeno yomaludhi ga yooloka. Yimwe oyo kuliwa yimwe ohaya kalanditha ashike yoku opalekitha omahala nawa.

Okuti, okuti olyo ehala ndyoka ha li adhika miitopolwa yimwe yoshilongo, mokuti muka ohatu adha mo omiti omaludhi nomaludhi, ohamu adhika niinamwenyo.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo oha tu adha ko oondundu. Oondundu hono oha tu adha ko wo omiiti dha mena. Pethimbo lyomvula omiiti dhino ohadhi monika nawa dha ziza nawa.

Aanafaalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu. Okuna omashina ngoka ga longwako ngoka haga pulula omapya gawo. Haga teya nosho tuu omashina ngano ohaga ithanwa takuti omambakumbaku.

Aanafalama ohaya pungula omeya moondama. Oha yega pungula nomalalakano ga yooloka gamwe ohaye ga longitha momagumbo gawo omanga yamwe ohaya tulamo oohi, opo yedhi tekule.

Aantu oha ya tekula oohi moondama moka ha mu kala mu na omeya. Ohaye dhi tulile mo iikulya opo dhi koke dhi vule okuliwa, nongele odhindji dhimwe oha ye ke dhi landitha po. Oohi odhili dha simana oshoka odhina uundjolowele komalutu getu.

Aanafaalama ohaya kunu iikunomwa yawo moofoola yu ukililathana. Ohaya longitha omukalo gokutekela gominino ndhoka dhi na uunbululu wu ukilila piimeno . Omukalo ngoka ihagu hepeke omeya, ohagu kwashilipaleke kutya iimeno ayihe oya mona omeya.

Omeya ogo omwenyo, go oga simana noga pumbwa okukwatwa nawa. Aantu ohaya tula mo oohi momeya moka, yo naantu ohaya zi kiikondo ya yooloka taye ya okutala nkene omeya haga kwatwa nawa.

Iinamwenyo ohayi kala yili momahala moka yagamenwa . Aantu ohayeya okutala iinamwenyo mbika nkene tayi tekulwa nonkene yagamenwa.

Aantu ohaya tekula uuyuhwena mbono haya kala yewu tula mehala lyiikalekelwa muna omuzile guli nawa opo uuyuhwena kaawu se omutenya. Ohaye wu tulilemo iikulya nomeya opo wukoke.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohatu adhako oondundu. Poondundu mpaka ohatu monopo omamanya gatanduka geli miipambu, yimwe iinene, noyimwe iishona. Ohaku adhika wo iimeno iinene, naambyoka iishona ngaashi, omwiidhi.

Omeya oga simana, onkene oga pumbwa okukwatwa nawa. Aantu ohaya pungula omeya muundama. Omeya ngaka ohaye ke ga longitha, ongele omiikunino yawo, okulongitha momagumbo oshowo okupa iinamwenyo yawo yilwe.

Kefuta ohatu adhako iinamwenyo ya yooloka. Mefuta ihatu adhamo ashike oohi aawe! Ohaku monika woo nuundhila mboka wa yooloka. Okuna uudhila mboka uutokele woongolo ndhoka oonde . Ohawu monikitha efuta nawa.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohatu adha ko oondundu. Pevi lyoondundu ohaku monika uundjila ano iitawuwa moka aatalelipo haya ende niitukutuku yawo, ohaku monika wo omano ga mena.

Kiitopolwa oyindji yoshilongo ohaku monika omahala nenge iinima oyindji mbyoka hayi nana aataleli. Aataleli ohaya falwa komahala hoka yeli miitukutuku yakwashilipalekwa kutya oyagamenwa kiilyani.

Omeya ogo omwenyo. Omeya oga simana. Omeya ohatu ga longitha iilonga oyindji ngaashi okulongitha momagumbo, okutekela iimeno yetu nosho tuu. Aantu ohaya tekula oohi, ha yedhi tula muundama womeya moka wo.

Aanafaalama yiikunino ohaya gamene iikunomwa yawo koonte dhetango dha pitilila, dhoka hadhi yonagulapo iikunomwa yawo. Ohaya longitha omukalo goonete dhoka dha dhingilila iikunomwa yawo.

Mongaashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu, ano iilonga mbyoka kwali hayi longwa koonyala mongashingeyi oya pingenwa po komashina. Opu na omashina ogendji gokulonga miikunino ngaashi ngoka gokufulamo iithindi nenge omwiidhi, gokulaakanitha omwiidhi gokuteya nosho tuu.

Omvula ngele yaloko omilonga ohadhi udha. Momilonga ohamu kala iinamwenyo yayooloka ngaashi oondjamba meya. Omeya gomomulonga ohaga longithwa iilonga oyindji ngaashi okulongithwa momagumbo, okutekela iikunino noku nuwa kiinamwenyo.

Iikunino oyasimana moshilongo oshoka oyo hayi palutha aantu. Aanafaalama ohaya kunu iikunomwa oyindji miikunino ya kalandithe yiimonene mo iisimpo.

Okamenye osho oshiyamakuti shoka hashi adhika momahala moka gagamenwa ngashi mEtosha . oshiyamakuti shika oshina onyama ontoye showo ohashi nana aataleli okuza kiilongo yayoloka.

Momahala ngoka ga gamenwa oha mu adhika iiyamakuti yo maludhi ga yooloka, miiyamakuti mbika omwa kwatelwa ngaashi Oondjamba , Oondjamba oha dhi monika ta dhi napa momahala moka, Oondjamba oha dhi nana aataleli, dho odhi na onyama ndjoka ha yi liwa ombwanawa.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohaku adhika iinamwenyo ya yoloka. Iinamwenyo mbyono ihayi monika kiitopolwa ayihe yodhilongo hayi monika owala kiitopolwa yimwe, iinamwenyo mbika ohayi nana aatalelipo.

Mongaashingeyi okuna omukalo ngoka hagu longithwa okukuna iimeno, iimeno hayi kunwa owala yili momashina. Iimeno mbika ohayi koko nawa oshoka ihayi lika kiipuka yo ihayi mono oonte dhetango dha pitilila.

Mpoka puna omeya uuna etango taliningine ohapu monika nawa, naashino ohashinana aatalelipo okuza kiilongo yayooloka yeya okutala nkene eshito lya opala.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika. Oondundu ohadhi monika dhimwe omamanya omanene gamwe omamanya omashona pokati komamanya ohapu monika iimeno ya menapo

Ehumokomeho otali endelele. Aantu ihaya longo we nuudhigu. Okwa ndulukwa omashina, ano omashina ngoka haku tiwa ookamalyenge, ngono haga fulu omithima.

Ombuga oyo ehala ndyoka ihaali mono omata gomvula ga gwana. Ehala ndika olya pupyala, ashike nando ongawo, ohamu adhika iimeno yimwe yi li omaludhi nomaludhi, mbyoka yi na omafo omanene gokupungula omeya.

Aanafaalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu, opwa ndulukwa okashina hoka haka elekanitha nawa evi miikunino yawo. Okashina haka ohaka nu owala omahooli e taka pumbwa omuntu ngoka te ka longitha. Ohaka endelele.

Oondjuhwa odhi li dha simana. Ondjuhwa oyo oludhi lwiikwamawawa. Aanafalama mboka haya tekula oondjuhwa, ohaye dhi tekula nelalakano lyokulya onyama nenge omayi ngoka haga valwa kondjuhwa nenge okulanditha yi ilikolele mo iisipo.

Omvula ngele yaloko, omadhiya noondama, ohadhi kala dhu udha omeya. Ohapu monika nawa nkene pwaziza omwiidhi, gu uvite ombili. Ohapu monika wo nuudhila omaludhi nomaludhi, mboka hawu kala wuli pooha dhomeya mpoka, tawu pekapeka uukulya wawo.

Onkambe oyo oshinamwenyo sha simana. Oshinamwenyo shika ohashi longithwa onga oshiyenditho . Ano aantu taya yi kiilando yokokule ohaya londo koonkambe .

Oondjuhwa odhi li dhasimana. Opuna omaludhi gaali goondjuhwa. Opuna oondjuhwa ndhoka dhomakondombolo noonkadhindjuhwa . Oonkadhindjuhwa odho ndhoka hadhi vala omayi .

Omvula ngele ya loko omadhiya, iishana noondama ohadhi kala dhu udha omeya. Aantu ohaya yi ya ka kwate oohi ngaashi omakende. Ohaya ka lya dho ngele odhindji ohaye ke dhi landitha po yiimonene mo iisimpo.

Koondundu ohaku monika iitandu yomamanya. Pekota lyondundu ohapu monika omilonga tadhi matuka omeya ano uupompolonga.

Miitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika omahala goondundu. Pevi lyoondundu ohapu monika iitandu yomamanya. Iitopolwa mbyoka ohayi nana aataleli okuza kiilongo niilongo taye ya ya tale eshito.

Moondundu omehala moka mwa talikako kutya ehala ndyoka lina evi ekukutu oshoka ihali mono omata gomvula ga gwana, nonande shili ngaka omuna iimeno mbyoka hayi mene mo mbyoka hayi vulu okumena mevi ndyoka ekukutu ngaashi iimeno mbyoka yo nara.

Omiti odhili dha simana. Omiti ohadhi longowo oondunda dhoku lala ndhoka dha longwa miiti ndhoka dha longwa koonkulungu pena nootalapa dhoku londela.

Momeya gefuta ihamu adhika owala oohi, ihe ohamu adhika wo niinamwenyo yilwe ngaashi ombwa yomomeya. Ombwa yomomeya shika osho oshinamwenyo shoka sha simana oshoka kusho ohaku zi onyama hayi liwa nomagadhi gawo ngoka ga simanekwa kaAwambo.

Aanafaalama ohaya tekula oondjuhwa ndhoka haye dhitula miikuku taya kala ta yedhipele mo iikulya nomeya dhi koke. Oondjuhwa ndhika ohadhi munwa nelalakano lyokuvala omayi nenge lyoondjuhwa dhi landithwe po dhina omwenyo nenge onyama yadho yilandithwe po.

Eshito olyo ekumithi. Kiitopolwa yilwe yoshilongo , ohaku adhika oondundu. Oondundu dhimwe ohadhi monika dhina omakololo nomuntu oto vulu okupita ko kohi yekololo hoka . Omakololo ngano oga hokwa po komeya gomvula.

Omeya oga simana nonkene oga pumbwa okukwatwa nawa. Aantu ohaya pungula omeya moondama opo ya vule okuga longitha ngaashi okutekela iikunino yawo, okulongitha momagumbo noshotuu.

Aanafaalama iahaya longo we nuudhigu mongaashingeyi ohaya longitha owala omukalo goku tekela, omukalo ngoka gominino dha andjaganekwa miikunino yawo. Ominino ndhika odhina uumbululu nuuna wa patulula opomba, omeya ohaga shashamine taga pitile puumbululu mpoka.

Aantu ohaya tekula oohi ndhoka haya tula moondama moka muna omeya. Oohi ndhoka ohadhi nana aantu okuza kiikondo yayooloka yeye ya pewe uuyelele nkene oohi hadhi tekulwa.

Omeya ogeli gasimana, ano aantu ohaya pungula omeya muundama. uundama muka ohaya vulu oku tulamo oohi opo yavule oku dhitekula, ohaye dhi tulilemo iikulya, opo dhikoke nawa dhina uundjolowele.

Onduli oyo oshinamwenyo oshile miinamwenyo ayihe muuyuni. Oshinamwenyo shika ohashi adhika momahala ngoka ga gamenwa ngaashi Etosha. Oshina othingo onde ndjoka hayi lalele pombanda yomiti yilye omafo.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Moondundu mono ohamu monika oondjila ano iitawuwa oshoka aantu mboka yena iitukutuku ohaye ke enda mo moondundu moka, taya tala nkene eshito lyo opala.

Okuna omukalo ngoka gweyapo gweyapo paife goku kuna iimeno. Omukalo nguka iimeno hayi kunwa ashike momashina ihayi tulwa mevi aawe. Ohayi tulwa ashike momashina etayi kala tayi koko yili momashina moka.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Oondundu dhika odha tholomwa po kevi, lya tholomwa po kombepo. Evi ndoka lya igongela po. Aantu oye hole okuya kehala huka ya tale eshito nkene lya opala.

Aantu ohaya pungula omeya moondama. Momeya ohamu tulwa oohi ndhoka hadhi tekulwa. Ohadhi tulilwa mo iikulya opo dhikoke dhi vule okuliwa nenge okulandithwa.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo oha ku monika oondundu. Oondundu odhili dha simana oshoka ohadhi nana aatalelipo. Koondundu hoka oha ku mene iimeno ngaashi omwiidhi, omandombo nayilwe mbyoka yi na omidhi hayi vulu okuhita pokati komamanya mpoka.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo oha ku adhika oondundu. Koondundu hoka ohaku adhika kwa mena uumeno uushona ngaashi omano nenge omwiidhi. Kiitopolwa hoka iha ku mono omeya gomvula ga gwana.

Eshito olyo opala ngiini. Kiitopolwa yilwe yoshilongo oto adha ko iimeno ya yooloka. Ohaku monika wo noondundu. Koondundu hoka ohaku monika iimeno ya mena yili mpeyaka naampeyaka.

Iitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika omahala ngoka ano haku tiwa okoondundu. Koondundu hoka ohaku monika kwa mena iimeno iishona ngaashi omano, oshoka kiitopolwa hoka ihaku mono omata gomvula ga gwana.

Ngashigeyi okwa ndulukwapo omashina ogendji ngoka ga pingenapo iilonga yokomake. Aanafalama yiikunino iha ya longowe nuudhingu. Oha longitha omashina ngoka ga ndulukwako ano ohaku tiwa omambakumbaku. Omashina ngano ohaga longo iinima oyindji ngaashi oku pulula, okukuna, okuteya noshotuu.

Omvula ngele ya loko aantu ohaya kala ya yanyukwa noonkondo oshoka omeya ngaka gomvula ohaga etelele efundja ndoka hali etelele iikulya oyindji . Aantu ohaya kadhika oonete momeya moka opo ya kwate oohi dhawo.

Onkanga: onkanga oyo oshinamwenyo shoka hashi tekulwa momagumbo, nenge moofaalama. Onkanga oyi na onyama ontoye, uuna natango omuntu ena onkanga, ohavulu okudhi landithapo iimonebemo iisimpo.

Ondjamba osho oshinamwenyo shoka hashi adhika momahala ga gamenwa. Omuwambo oshinamwenyo shika okwe shi luku kutya Okahenge. Oshinamwenyo shika oshina onyama ndjoka hayi liwa, sho wo natango ohaku zi ooniga, ndhoka hadhi longithwa iilonga oyindji ya simana.

Omuthigululwakalo gwetu gwAawambo otuna mo ondunda yetu yoshiwambo. Ndjoka ya dhikwa mevi lyeloya ndoka hali zi piiyanda. Pombanda yondunda ndjoka opuna etala ano ndoka haku tiwa ondunda ndjoka ya longwa momwiidhi.

Momuthigululwakalo gwetu gwaawambo otuna iikulya yetu yoshiwambo, mbyoka hatu li. Moka muna etiti, hamu lilwa ekaka, oshowo oshimbombo shomahangu, shono shalongwa millya mbyoka yomahangu.

Aanafaalama ohaya pungula omeya mondama moka ha ya tula othayila kohi. Ano omeya ngoka othayila oya pumbwa oku kala ha yi talwa ethimbo kehe yo yi yogwe, oshoka omeya ngele oga kala po ethimbo ele ota ga etelele oombahiteli.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Iitopolwa mbika ohayi nana aataleli naantu ohaye ya okuza kiilongo ya yooloka, taye ya okutala nkene eshito lyo opala.

Moshilongo Namibia omu na oshimeno shoka hashi adhika mombuga, shoka haku tiwa o Welwitchia. Oshimeno shika osha kala po oomvula omathele.

Omvula ngele ya loko oondama nomilonga oha dhi kala dhuudha omeya. Aantu ohaya kutha oonete yaye yaka kwate oohi. Oohi odhili dha simana, omeya wo nago oge li ga simana oshoka oha ga kokeke iimeno go natango omeya ogo omwenyo.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohatu adhako oondundu, pevi lyoondundu ohapu monika omeya geli muumulonga hakutiwa uumpompolonga, ethimbo lyomvula oondundu ohadhi monika dhaziza nawa molwa iihwa mbyoka ya menako.

Omafano ogeli gasimana. Omafano uuna taga thanekwa nenge uuna omuntu tathaneke eli mombanda, ohaga monika nawa , niilando nenge omahala ohaga monika nawa.

Mongashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu. Aanafaalama nenge aantu mboka ye na iikunino ohaya longitha omashina ngoka omanene ngono ha ga ithanwa omambakumbaku. Omashina ngaka ohaga longo iilonga oyindji ngaashi okuteta omwiidhi , okupulula nosho tuu.

Ombaka oyo oshinamwenyo shopaludhi oshikwamawawa. Oshinamwenyo shika ohashi adhika momagumbo oshowo moofaalama. Oshinamwenyo shika oshina onyama ontoye showo oshina omayi natango ngoka gena iitungithi komalutu getu.

Aantu mongaashingeyi otaya kongo noku eta po oondunge dha yooloka nenge omadhiladhilo ga yooloka opo yiilikolele iisimpo. Opuna mboka yena oofaabulika dhokuninga oongala. Oongala ndhika ano ohadhi longithwa piituthi yomanyanyu nenge yomayeme. Ohamu kala muna aanilonga mboka haya longo mo haya mono oondjambi ye kiilwathele nomaluvalo gawo.

Aantu ohaya tula omeya momakende goonayilona e taya tula mo oohi. Oohi dhika ohadhi nana aantu mboka yehole oku tala, ha ye ya yatale oohi dhika e taya gandja iisimpo.

Aanafaalama ohaya tekula oohi ndhoka haya tula muundama. Nuuna oohi ndhika dha koko ohaya kutha oonete yaye ya kayule dhawo ndhika. Oohi odhili dha simana oshoka odhili onga osheelelwa. Nuuna yedhi landitha po ohaya ilikolele iisimpo.

Aanafalama ohaya kunu iikunomwa yawo yili moofola yu ukililathana, pevi moondjila ohamu matuka omeya nenge uuna omvula ya loka onene efundja lyeya omeya ohaga matuka owala moondjila moka ihaga yonagula po iikunomwa.

Eshito olina iinamwenyo oyindji mbyoka hayi opalekitha Eshito. Iinamwenyo mbika ohayi nana woo aataleli okuza kiilongo ya yooloka. Iinamwenyo mbika oyina onyama ontoye ndjok ya pumbiwa komalutu getu.

Aantu ohaya longo iikuninino yawo, nongele etewo lyathiki, ohaayi yaka teye iikunomwa yawo.

Iitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika omamanya ano ngoka hakutiwa oondundu omano noomwiidhi dha mena hoka. Iitopolwa mbika ihayi mono omata gomvula ga gwana.

Iikunino oyili yasimana , oshoka oyo hayi tupalutha. Aanafaalama yiikunino ohaya kunu iikunomwa yawo yili momikweyo yuukililathana. Ohaye yi tekele opo yikokeke, yivule okutewa, yo yiliwe nenge yimwe yikalandithwe po.

MEtosha ohamu adhika iinamwenyo ya yoolokathana, mbyoka yilimo ya gamenwa. Iinamwenyo mbika ohayi nana aatalelipo. Iinamwenyo mbika ongaashi, oonduli, oongolo, nayilwe.

Ongolo, ongolo oyo oshinamwenyo shimwe oshiwanawa hashi monika nawa. Shina oondjila oonduthe noontokele. Oshinamwenyo shika inashi nika oshiponga nando. Ohashi li omwiidhi sho ohashi nu omeya. Ohashi adhika momahala ngoka ga gamenwa ngaashi mEtosha. Ohashi nana aatalelipo. Sho oshina onyama hayi liwa.

Eshito ewanawa. Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohaku monika uushitwe uukumithi. Ohaku adhika oondundu dha laakana dhi thike pamwe. Pevi lyoondundu ohapu monika iimeno. Ehala ndika ohali nana aataleli.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohatu adhako omahala ngoka ga nika oondundu. Poondundu mpono ohatu mono po omamanya, gamwe omanene gamwe omashona. Ohapu adhika wo nomagumbo.

Aanafaalama ohaya longitha omukalo ngoka omuwanawa okutekela iikonomwa yawo. Omukalo ngoka gominino dha andjaganekwa moofoola dhawo. Omukalo ngoka ihagu hepitha omeya nando.

Oondjuhwa odho oludhi dhiikwamawawa. Oondjuhwa odha simana oshoka ohadhi tupe onyama ndjoka ya tali Ka ko kutya oyina uukolele komalutu getu. Ohadhi vala woo omayi ngoka gena iitungithi yapumbiwa moma lutu getu.

Iikunino oyasimana noonkondo oshoka oyo hayi tupalutha ano aanafaalama oya kongo po omiikalo dhoka haya longitha okugamena iikunomwa yawo koonte dhetango dhapitilila , ano ohaya longitha oonete dhoka dha dhingilila iikunomwa yawo.

Omeya ohaga longo iilonga oyindji aanafaalama ohaya pungula omeya moondama. Momeya ohaya tula mo oohi tayedhi tulile mo iikulya opo dhikoke dhitekulwe dhi vule okuliwa po dho dhilandithwepo yi imonene mo iisimpo.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohatu adhako oondundu. Pevi lyoondundu oto vulu oku adhapo omulonga moka muna omeya. Ano uumulonga uushona mboka hatu ti uupompolonga.

Aanafaalama mboka haya munu oohi, uuna oohi dhawo dha koko, ohaya kutha iiyaha yaka kwate oohi dhawo. Ohaye kedhi lya po, dho dhimwe ohaye kedhi landithapo yiilikolelemo iisimpo.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohatu adha ko oondundu. Oondundu ohadhi kala dhaziza nawa, ohatu adha ko iimeno mbyoka hayi kala tayi monika yaziza nawa pethimbo lyomvula.

Mongaashingeyi aanafaalama yiikunino ihaya longo we nuudhigu ngele tashiya po kutekela iimeno yawo. Ohaya longitha omikalo dhominino ndhoka dha andjakanekwa miikunino yawo. Omunino nguka ogwa tsuwa oombululu nomeya ohaga matuka oku pitila mombululu moka ga ukilila noku matuka moofola.

kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika omahala goondundu. Koondundu huka ohaku monika iimeno ya mena ko yi na uufo uushona, oshoka iitopolwa mbika ohayi kala ya pupyala noonkondo yo ihayi mono omata gomvula ga gwana.

Okamenye oko oshinamwenyo nha simana. Oshinamwenyo shika ohashi adhika momahala ngoka ga gamenwa. Oshina onyama ontoye. Ohashi nana aataleli mboka ha yeya komahala ngoka ga gamenwa yeye ya tale oshinamwenyo shika.

Aanafaalama ohaya kunu iimeno, iimeno ayihe ihayi kunwa mevi yimwe ohayi kunwa muupoto wuunayilona uuludhe moka mwa tulwa evi nuuhoho. Ohayi tekelwa omeya sigo tayi koko opo yi ka tulwe mevi, yimwe ohayi landithwa po kumboka ya hala okukuna iimeno.

Aanafalama ohaya gamene iikunomwa yawo koonte dhe tango dha pitilila, ndhoka hadhi yonagulapo eteyo. ohaa longitha omukalo ngoka goo nete dhoka dha dhingilila iikunomwa yawo.

Aanafalama oha longitha omukalo ngoka omwaanawa gominino dha andjakanekwa miikunino. Ohaya patulula ko owala kopomba nomeya otaga piti mominino moka. Ominino dhika odha tsuwa uumbululu uushona.

Aanafaalama oya kongo po ondunge yoku ilikolela iikulya ano osheelelwa. Ohaya tekula ihe oohi muundama moka ya tula omeya kohi oya tula ko oothaila, opo omeya kaaga pwine po.

Omeya ogeli gasimana, ano aantu ohaya pungula omeya muundama. Omeya ngano ohaye ga longitha iilonga oyindji yasimana ngaashi, okulongitha momagumbo, okutekela iikunino yawo, yamwe wo momeya muno ohaya tula mo oohi yedhi tekule.

Ondjamba! Aawambo oya luka oshinamwenyo shika Kahenge. Oshinamwenyo shika osho oshinamwenyo oshinene kiinamwenyo iikwawo. Ohashi li omwiidhi nuumeno uushona . Oshinamwenyo shika oshina onyama ndjoka hayi liwa. Ohashi nana woo aataleli.

Oshilando Venduka shoka shili osho oshilando pangelo shoshilongo Namibia. Ohamu adhika omatungo gomaludhi nomaludhi. Omatungo omanene ga londathana. Ondoolopa ndjika oyina oopate dha pingathana yo oya yela nawa.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohatu adhako oondundu. Oondundu ohadhi monika nawa, pevi lyoondundu ohapu monika omamanya geli miitandu. Oondundu dhika ohadhi nana aataleli okuza kiilongo niilongo tayeya ya tale eshito.

Oondjuhwa odhili dhasima, opena omaludhi ogendji goondjuhwa noondjuhwa odhina onyama ontoye ndhoka hatu li. Oondjuhwa ohadhi vala omayi ngoka hatu li no gena iitungithi oyindji yolutu.

Uuna omuntu alonga nudhinginini nenge alikolasha, oha pumbwa oku kipandula ano ekuvithe omwenyo ngwe nawa, ohayi ihe pomahala ngoka gomayinyanyudho hapukala iipundi niitafula mehala moka oha mu adhika iikulya niikunwa shoka wapumbwa okuninga oku hogolola ashike iikulya niikunwa mbyoka wapumbwa oto gandja iisimpo.

Mongaashingeyi okwa ndulukwa omashina ngoka haga longithwa kaanafaalama, ano omashina ngoka ga pingena po iilonga yokoonyala ngoka haku tiwa omambakumbaku. Omambakumbaku ngano ohaga pulula omapya gawo nenge iikunino yawo.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo, ohaku adhika oondundu. Oondundu ohadhi monika nawa , unene tuu etango ngele tali ningine nenge tali piti. Shoka ohashi nana aatalelipo okuza kiilongo niilongo, komanenenvi ga yooloka.

Omeya ongeli ga simana nokene ongapumbwa oku kwatwa nawa, ano aantu oha yapungula omeya muundoloma moka omeya ha nga kalamo yavule oku kengalongitha iilonga oyindji ya yoloka ngashi oku longitha momagumbo oku tekela iikunino yawo nosho tu.

Ongombe osho oshinamwenyo sha simana. Ongombe ohayi adhika moofalama moka aanangeshefa hayeyi landitha yi imonenemo iiyemo yawo.

Eshito olya opala. Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika omamanya omanene. Omamanya hoka aantu mboka haya kala ko kiitopolwa hoka ohaya shanga ko nokuthaneka ko. Yamwe ohaya thaaneke ko iinamwenyo ya yooloka.

Oohi odha simana oshoka odhina uundjolowele. Ohadhi gandja uukolele komalutu getu shampa twedhi li . Aantu ohaya ka landitha woo oohi yi ilikolelemo iisimpo.

Aantu ohaye ya okuza kiikondo ya yooloka, ye ye ya ka tale oohi nkene hadhi tekulwa. Ohaya pewa omauyelele kwaamboka haya tekula oohi. Yo ohaya pewa wo oohi ya ye nadho ya ka tekule.

Aanafaalama ohaya tekula oohi ndhoka ha ya tula muundama moka mu na omeya. Oohi ndhika oha ye dhi pele mo iikulya opo dhi koke. Ngele dha koko oha ye dhi kwata ya vule oku dhi lya po nenge dhimwe ta ya landitha opo yi ilikolele mo iisimpo.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku adhika omamanya omanene ngoka hakutiwa ondundu. Kiitopolwa huka ihaku mono omata gomvula gagwana onkene ohaku mene iimeno mbyoka yina omakota omanene nomidhi omile dhaya muule . Omakota ogo ku pungula omeya, nomidhi dhaya muule dhoku kakonga omeya kohi yevi kuule.

Aantu ohaya kutha oonete yaka yuge oohi dhawo, unene tuu ohi ndjoka haku tiwa ekende ohi ndjoka yiholike. Oohi dhimwe ohaye kedhilanditha po yi ilikolele iisimpo.

Kiitopolwa yimwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Oondundu ndhika ohadhi kala dhaziza nawa pethimbo lyomvula ihe pethimbo lyokwenye iimeno mbyoka ohayi monika ya lemba.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo ohaku monika oondundu. Oondundu ihadhi monika dhili miipambu yimwe iinene yimwe iishona. Iitopolwa mbika ohayi nana aatalelipo okuza kiilongo yimwe ta yeya okutala oondundu.

Aantu ohaya tekulanoohi ndhoka haya kala yedhi tula muundama. Muundama moka ohamu kala muna omeya. Oha yedhi tulilemo iikulya dhikoke nongele dha koko dhimwe ohadhi kalandithwa po.

Aanafalama ohaya kwata omeya nawa oshoka ohaye galongitha okutekela iimeno, okunuwa kiinamwenyo oshowo okulongitha momagumbo. Ano ohaye ga pungula moondama mono yafula iilambo taya tula oothayila kohi nokutulamo omeya.

Oondjuhwa oludhi lwiikwamawawa. Oondjuhwa odha simana, oshoka ohadhi tu pe onyama ndjoka ya talika ko kutya oyi na uukolele komalutu getu. Oondjuhwa ohadhi vala omayi nago ngoka ge na iitungithilutu. Uuna omuntu e na oondjuhwa odhindji oha vulu okudhi landitha po iilikolele iisimpo.

Aantu mboka yena iikunino ano mbono hatu ithana taku tiwa aanafaalama yuunamapya, ihaya longo we nuudhigu. Okwa ndulukwa uushina woku pulula miikunino yawo.

Kiitopolwa yilwe yoshilongo, ohaku monika oondundu. Koondundu hoka ohaku monika omamanya geli miitandu. Aantu mboka yehole okuninga omadhewo ohaya kutha uuthanguthangu, yaka matuke koondundu hoka.